Oluguudo mwasanjala oluyisa emmotoka ez'enjawulo okuli eza buyonjo, takisi wamu n'ebidduka nga ppikipiki era ng'okusinziira ku bibumbe biri wakatikkati awo ebiri mu mu kitaka ebiringa engalabi, oluguudo luno lwe lwa Kabakanjagala olutambuza emmotoka ezidda e Bulange e Mmengo n'okufuluma okudda mu bitundu ebirala.

Abakyala basatu okuli ababiri abambadde ggomasi era nga beesibye n'ebitambaala bulungi nga kuliko n'ali wakati ayambadde ekiteeteeyi ekya bbulu ekiwanvu. Omukyala asembye emabega asitudde omwana omuto amabisse akagoye akeeru, batambula bayita mu kakubo akatono era ng'okusinziira ku muddo oguliwo ebbali balaga nti bayita mu lusaalu.

Ndaba enjuki ng'eragibwa eno ku mugongo gwayo waggulu ebiwawaatiro n'obwoyayoya oba obuviiriviiri obugiriko ku mugongo.

Ndaba entulege bbiri okuli enkulu n'akalala akato nga ziri mu kulya omuddo mu kkuumiro ly'ebisolo erimu era ng'endabika y'omuddo eraga bulungi nti akasana kaaka kuba omuddo gwonna gulabika nti gwa kitakataka.

Ndaba ekibbo ekikwatiddwa omwami okusinziira ku mikono gy'essaati gy'ayambadde ng'era kiraga nti mulimu emmwanyi ensunsule obulungi ekyali embisi ng'agenda kugyanika bulungi ekale.

Ndaba emmwanyi esiikiddwa obulungi ng'eteereddwa ku lusaniya naye nga lwatungibwa ng'ekibbo. Ng'era emmwanyi eyo ebiseera ebisinga bagikolamu kaawa awunyisa obulungi caayi.

Nnengera ekifo oba katugambe engeri y'olusozisozi ogusozisozi ogwe ogwetooloddwa oba ogumezeeko emiti, ng'egimu gy'amatobotobo emirala nga gikwatiridde. Era nga wansi w'olusozi eri waliyo ekkubo eriraga nti liyisa emmotoka entonotono ne ppiki oboolyawo n'abantu.

Ebizimbe eby'enjawulo nteekateeka yaabyo era nga bw'otunuulira obulungi enkula y'ekitundu eraga nti ekitundu kyakulaakulana era nga n'abantu ababeeramu bangi nnyo ddala.

Enjuki egudde ku kati kaliko obumuli obweru bulimu wakati eringa enjuba eya kyenvu era ng'enjuki eno erabika enoonya mubisi gw'ekuᵑᵑaanya okuva mu bimuli enjuki zino zitera okutuyamba okukola omubisi gwe tunywa n'okuwakisa ebimera eby'enjawulo.

Omufumbi okusinziira ku ngalo ne by'akola mu ffumbiro. Waliyo waliwo ensaniya enzirugavu n'enjeru, mulimu ebyennyanja ebyenjawulo. Ebiri eno ebisooka bitemeeteme bulungi biri ebirala si bitemeeteme biramba nga biteekebwateekebwa.

Ekibiina eky'abayizi ku ssomero erimu nga batudde ku ddeesike zaabwe. Bambadde yunifoomu abamu bali mu leeya oba mu ngoye za bulijjo. Ng'era eruuyi eri nnengera omusomesa waabwe omukyala ayambadde ekiteeteeyi ali mu kubayigiriza.

Ekkubo limwasanjala liraga mbu teriyisa mmotoka nnyingi nnyo era ng'ebbali w'ekkubo wapaakinzeeyo emmotoka ez'ekika eky'enjawulo nga waliwo n'abappiki abayitamu abatonotono era nga bw'otunuulira endabika n'embeera ey'ekitundu, kiraga nti ekkubo liri bbali wa kibuga era teriyisa mmotoka nnyingi.

Ekidyeri ekyeru ekisimbiddwa ku mwalo ogumu era nga ekidyeri kino kisinga okozesebwa ennyo mu kusaabaza abantu n'ebintu byabwe era nga kiraga nti kisibiddwa ku mabbali g'omwalo kireme okutaataganyizibwa omuyaga bwe guba guzze.

Ndaba ebizimbe ebyetobese mu buwanvu ng'era mu ndabika yaabyo biraga nti ssomero, ng'era n'endabika y'oluggya eraga nti ddala abaana we bawummulira mu budde bw'amalya g'ekyemisana oba bbuleeke, ng'era eri ndaba obudde butebenkevu bulungi, akasana keememula.

Ekkubo limwasanjala oba oluguudo oluddugavu olugenda mu kitundu ekimu. Ku sayidi ya kkono waliyo emmotoka ya buyonjo edda oluuyi luli. Bw'otunuulira eri ku mabbali waliyo ennyumba ensengeke obulungi era nga zaazimbwa bulungi, ekiraga nti ekitundu kyakula. Bw'otunuulira oluuyi luno emabbali ku ddyo waliwo ebibaati n'ekiseminti ekyazimbibwa okutangira emmotoka oba abantu okugwa erudda luli, ekiraga nti waliyo engeri y'oluwonko.

Omwami ali mu kusindika ggaali ye maanyigakifuba asibyeko enkota z'ettooke eziwererako ddala era nga mu kulaba alabika ayina w'agatwala ku katale oba ayina omuntu gw'agatwalira ng'eri emebaga eriyo abantu abatambula oba abakola emirimu egy'enjawulo eki eki ekiraga nti kafo ka byanfuna bakakoleramu mirimu gya njawulo.

Abavubukq bana omu atudde abasatu bayimiridde nga bateekateeka emiti bagipanga okukolamu obusolya okukubibwa amabaati.

Ndaba abaami babiri; omu ali mu musalankwawa enjeru ne jjiini era akubye ekikalu, omulala ali mu tissaati ey'emikono emiwanvu n'ekinu ng'era balaga nti we bali mu maaso waliwo obuduuka obutunda ebintu eby'enjawulo oba ka tumuyite cakalacakala, ng'era eno ku mabbali awasooka awali akaduuka ka bbulu kalaga nti katunda byamasannyalaze okusinga ng'era kali akaddako kalaga nti katunda byakulya na byakunywa.

Abaana abato abambadde yunifoomu ey'essomero erimu ng'era abawala bambadde ekiteeteeyi ekya ppinka ng'omulenzi ayambadde essaati eya ppinka n'ekinu ekya bbulu nga bali ku nnayikondo emu banywa amazzi.

Abaana abato abamu bambadde yinifoomu ey'essomero abalala bali mu ngoye eza bulijjo abamu bafukamidde abalala basitamye abalala bayimiridde eruuyi eri emabega omu afukamidde era nga ffeesi zaabwe bw'ozitunulako ziraga nti basanyufu ebitagambika era nga n'embeera okwetooloola eraga nti akasana erudda eyo kaaka nnyo olw'omuddo okuba ogwa kitakataka nga kiragala mutono.

Abantu abawerako nga bali ku mabbali g'eriyanja eyo awajjudde omusenyu era nga ku luuyi eno waliyo akaato akatono akali mu langi eya bbulu era ng'okisinziira ku bye ku kye bakola kiraga nti baleega katimba kuba olaba nga bali mu kkasika keeyanjule bulungi ku mbalama era nga bw'otunuulira n'amazzi galaga nti kuliko empewo etali nnyingi ereese amayengoyengo agakuba eno ku mbalama zaayo.

Ennyumba enkadde era ng'eraga nti yazimbibwa mmuli na miti okusinziira awo mu maaso kumpi n'eddirisa awabambuse ettaka era ng'eraga nti kifulukwa tebakyakisulamu okusinziira mmaaso gaayo wafaanana nga awatabeera bantu mu luggya.

Nnengera ebbali w'oluguudo mwasanjala, waliwo ebbajje mu miteeko egy'enjawulo oba mu bika eby'enjawulo okuli ebinu, obutebe, ebibbo n'ebirala ng'eri ebbali waliyo ebizimbe ng'ekiraga nti ebintu ebyo ebiteereddwa awo ebbali bitundibwa abayise ababa bayitawo okugenda gye balaga, era ebibajje eby'ebimu bikozesebwa mmaka okugeza ekinu, kikozesebwa mu kusekula ebinyo

Obuweewo buna buli mu lusaalu mu ddundiro oba mu kkuumiro ly'ebisolo erimu. Era ng'embeera eyeetooloddewo eraga nti ekibangirizi kinene, omusana guyaka olw'endabika y'omuddo.

Nnengera ebizimbe ebyazimbibwa obulungi mu kifo ekimu ekiraga nti kibuga okusinziira ku ntobeka yaakyo n'enzimba y'ebizimbe.

Omuvubuka ayambadde ttissaati enjeru, ayambadde n'empale eya bbulu n'engatto emmyufu, ataddemu n'ebisabika oba giraavuzi eza bbulu, ali mu kkuba bikonde. Ebipiira biwanikiddwa waggulu bi... bisibiddwa bikola nga punching bag, by'akuba. W'otunuulira munda alaga nti jjiimu ya bikonde n'okusitula ku buzito.

Ndaba eggongolo eryetobese mu kkala ez'emirundi ebiri era nga lyezinge oluvannyuma lw'okulikoonako oba ekintu kyonna okulikoonako. Eggongolo lino litera okwezinga nga waliwo alikoonyeeko bwe liba libadde litambula.

Ebizimbe ebizimbibwa mu ngeri eyo biteera okuba amasinzizo ag'ebyobuwangwa naddala abantu nga Abayindi, abali mu Uganda bazimba nnyo enzimba ezo nga basinzizaamu bakatonda baabwe.

Ndaba emmotoka. Eraga nti ya byabulambuzi oba ya balambuzi. Era mmaaso eri ndaba entugga eyimiridde mu kkuumiro ly'ebisolo erimu era ng'embeera y'obudde eraga nti ebadde ya nkuba kuba olaba ng'obuddo obwetoolodde gwonna bwa kiragala bulungi.

Ndaba abakyala abatudde wansi mu kirindi nga basusa ebinjanjaalo eby'ebika eby'enjawulo ng'ebijanjaalo ebyo biriibwa nga enva era nga ndaba mu bijanjaalo ebisuse mulimu n'ebikopo mu bu mwe babipimira, eri emabega nnengerayo emmotoka, tray yaayo ng'ekifo kiringa ekiraga nti kalinga akatale oba we basunsulira ebijanjaalo.

Nnengera envubu eziwererako ddala nga ziri mu mazzi agatali mawanvu amampimpi naye nga kiraga nti zinyumirwa obulamu mu kkuumiro erimu ery'ebisolo.

Nnengera ekifaananyi eky'omwami magulumeeru ng'ayambadde essaati ya kapere ey'emikono emiwanvu era nga yeekatise ebintu bingi naye okusinziira eno ebbali ku kkono, nnengerayo eddobo ezzungu erikozesebwa mu kukwata ebyennyanja era ng'eri ebbali walaga nti mazzi, ekiraga nti azze kuvuba oba amalirizza okuvuba agenda.

Abaami babiri omu tali mu ngoye asigadde mu kapajaama, omulala atudde wansi mu kaato asimbye enkasi oba omuti mu mazzi. Wano ebbalibbali ewasooka mu mazzi mwennyini mulimu envubu, zirabikako mitwe. Era ng'okusinziira ku ndabika y'amazzi n'obugazi bwago, kiraga nti guno mugga, si nnyanja. Guno mugga mwe bali okukolera ekirimu gyabwe.

Ndaba omulenzi ali n'eggana ly'ente alitwala okulya oba okuzizza ewaka era nga embeera erabika ebbali n'ebbali eraga nti omuddo mu kitundu mweguli era ente zirya ne zikkuta bulungi.

Omukyala ayimiridde mukulukulu mu myaka ayambadde ggomasi yeesibye n'ekitambaala ku mutwe ekya bbulu mu maaso ge waliwo enkota z'ettooke eziyimiridde eri emabega waliyo obudaala obutunda ennyaanya n'ebintu ebirala eby'enjawulo n'embeera ebizimbe n'emiti okwetooloola kiraga nti mbeera ya kyalo oba akatundu kakula bukuzi.

Omuyizi mu ssomero erimu ng'ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu emye... enjeru ne wansi ng'ayambadde langi eya kikuusikuusi ng'asonze omukono gwe ogwa kkono ku lubaawo nga kiraga nti yali ategeeza bayizi banne oba ng'abasomesa.

Ssemayanja oba ennyanja nga ntebenkenvu, terina buzibu era ng'eri walaga nti enjuba eggweerayo.